Niriba n zaya bi mi tamila zuɣusaa bini tam zuɣusaa maa shɛba ye liiga sabila ni liiga vakahali ka so tam bi gbunni ka ye liiga sabinli ka so jinjam sabinli loori nyɛla din za dinni ka bin sabila sabi pam pa di zuɣu ka nyɛ loori piɛlli.

mɔɣini binkɔbiri ʒe kom gbunni mɔɣini binkɔbiri maa wɔligu ni yɔnahu nti pahi wɔbigu tihi nyɛla din za bɛ nyaaga ni loori so bela loori maa ni ka ye liiga piɛlli.

niriba ayi n-ʒiya bɛ ʒimi maani bini bini maa mi n-nyɛ tankpaɣu ka so ye liiga ʒee bɛ nyaaga ha bini nyɛla din ʒiya ka sabi zaɣ' piɛla loori piɛlli gba nyɛla din za bɛ nyaaga ni tihi.

niriba bɛ n-chana bɛ chani la polo ni so gbubi la baaji ʒee ka sɔ jinjam wɔɣinli ka ye liiga sabinli ka nyaɣi baaji piɛlli tihi nyɛla din za bɛ nyaaga ka so be o nyaaga ka nyaɣi baaji sabinli ka ye liiga nuɣisi ka sɔ jinjam wɔɣinli.

Niriba n zaya paɣaba ni dobba dobba maa gani bin piɛla Paɣaba maa mi gba so bin tampelim ka bi zabiri nyɛ zap dabila tingbani maa nyɛla zaɣa piɛlli ni zaɣa dozim.

Bihi n chana bihi maa shɛba mi gbubi baaji nima baaji maa nyɛla zaɣa ʒee ka o gba yɛ liiga ʒee ka so baatoro ka di gabi zaɣa ʒee zaɣa sabinli ni zaɣa piɛlli kawana nyɛla din bɛ bi nyaanga yili gba nyɛla din zaya ka cheche tili li cheche maa nyɛla zaɣa sabinli.

Niriba n zaya so zaya mi n baɣi paɣa ka ye liiga piɛlli paɣa maa yela liiga ʒɛɛ ka gbubi bia ka niriba zi mbaɣi tɛɛbuli ka bini yɛra pa tɛɛbuli maa zuɣu bini yɛra maa shɛŋa nyɛ zaɣi dozim ni zaɣi piɛla.

niriba nyɛla ban be bini puuni ka bini maa puuni zuɣusaa nyɛ zaɣ' piɛla ka tiŋgbani nyɛ zaɣ' piɛlli ninvuɣ' shɛba ban be di puuni maa shɛba zaŋ nye' pɔbirisi m-pɔbi bɛ noli ka shɛba ye liiga piɛla shɛba ye liiga dozim

Niriba n zaya ka so za zuɣu saa ka ye liga piɛli ka so jinjam sabinli ka teebuli za o too ni ka sipika nim tam di Zuɣu o nyaanga bin zaya ka namba piɛli pa di zuɣu ka sabi zaɣa piɛla piɛla shɛb zi dini ka ye liga do zim shɛb yɛ liga sabinli zaɣa vakahili gabi dini zaɣa piɛli ni zaɣa ʒiɛ.

Niriba n zaya bi zala sɔla tahapɔna gbuni yino yɛ liiga vakahili ka so jinjam waɣinli zaɣa sabinli ka pili zipili piɛlli tihi zala bi nyaanga yino yɛ liiga piɛlli bɔɣa waɣila ka so jinjam piɛlli zaɣa waɣinli ka pili zipili sabinli.

Niriba n zaya kohari niɛma niɛma maa bɛ yerigila bin piɛlli ka kpaagi niɛma maa pa dizuɣu so za dinni ka gbibi liiga tankpaɣu ka ye liiga tampilim ka zaŋ liiga piɛlli pa o boɣu ka so zaya kpabi bia ka pa sari sabinli tooni maa ha kpama nyɛla dinza dinni kpama maa nyɛ zaɣa ʒehi zaɣa piɛla.

Niriba zɛya ka yɛ liga ʒiɛhi sheb nyɛɣi baaginima baaginim maa shaŋa nyɛ zaɣi sabilabe shɛb gba pahi be ni ka yɛ liga ʒiɛhi be nyaanga maa suɣuli nyɛla din tin zaya ti gba nye din be nyaanga maa

niriba n-zaya ka so kuriya ka ye liiga sabinli ka sɔ jinjam taŋkpaɣu ka so za zuɣusaa ka gbubi kamara bɛ luɣili zuɣu matuuka nyɛla din zaya ka zaɣ' ʒehi sabi sabi pa di zuɣu di luɣili zuɣu bin ʒee lahi tabi ya.